lori n zaya ŋɔ ka niriba bɛ di nyɛŋa n bɛ di zuɣ' saa ka be niŋ laŋ n gbabi ka bɛ shɛbi kpagi be nuuhi zuɣ' saa ka shɛbi yɛ nɛma sabila ka shɛbi yɛ nɛnƶiɛ niilo

lori n zaya ŋɔ ka lori maa bogi dozim di luɣil' ni lori maa nyɛŋa niribaata n ʒɛya yino maa gbabila maliƒɔ ka yino maa niŋ nyɛpobieisi ka gba yɛ nɛnsabila ka zaŋ maliƒɔ bili shɛbisi o luɣili

Palli n dɔya ka loori zaya ka zama bɛ ni maa ni ka piringa bɛ ni maa ni piringa maa paɣa n nyɛ o ka o pɔbi nye pɔbirisi ka pili zipiligu ka ga wɔchi ka gbubi fooni o nuu ni ka kpa ninkpara ka zama maa zaya ka paɣa za o tooni ka yɛ.